Amaka galimu enhumba nha bantu enhumba ba dhizimbisa itaka ba dhaalaku eisubi kungulu, ghaligho nhe embuzi mu luya.

Omwana agemye ekyenhandha availe enkofira ya bbulu nhi tishaati ya bbulu elimu kala, elimu ebikalakala.

Enhanha dhiri mubisero nga nnhenvu inho nga nnhingi enhanha.

Engoye baghanhike ku maghaaya kuliku engoye ku maghaaya, ghansi ghaligho eisubi kumbali ere ghaligho omuti

Esente nsibe mubbando bbando bbando dhiri ina nga bwamitwalo etanu etanu.

Elyato lili mu lubalama lwe nhandha gherili balisibye kumpi nho lubalama ghaligho ebikyankole kumbali ku lubalama elyato lili mu kala endheru kumbali kwalyo kuliku oluyi olundhi ebimyufu.

Omuntu agemye eisimu mungalo ali kunhiga.

Abavubuka bali kusomba amatafaali ghebatwala ku tanuulu gyebali siba ey'amatafaali

Ekisolo kyebeta embidhi kibisisamu omunhwa gwakyo mubibagho.

Omukono ogwekisudhe gugighanhike ghaigulu nga guli munhimiro.

Omudhala giliku wotamelonhi, amalibwa, amenvu nhe nhanha, omukazi agemye wotamelonhi oghundhi ayemereire ku madhala aga menvu.

Engoye dhili ku madhala edindhi ba dizinze zinzemu badhita mundha mumadhala edindhi ba dhi taileku bute kuliku nhe enkofira.

Akanhonhi kebeeta Namumpongela akali mu kala emmyufu, eya bbulaka nhe ya bbululu. Omunhwa gwako gwa bbulaka.

Abaana abasomi nga bali kwega ebye byemikono bagemye eghuzi nh'empiso bali kutunga ebye byemikono.

Omuntu ali kusa obulo ku lubengo. Nga agemye eibaale lyali kozesa nga ali kusa obulo.

Omusaadha ali silingisa ekigaali kiliku ebintu akisibyeku nhe migugha avaire saati ya laiti bbulu nhe enkofira ya yello.

Ebimuli bilimu obukala obwa papo. Kuliku endhuki eli tolaku...

Emmotoka ey'amatooke fiso elitambula ku ngila. Eliku abantu. Omusaadha oghundhi ayemeleile oghundhi alambaire ku tundhubaali nga kuliku nh'amatooke.

Abaana bali mulyato kumbali kwe nhandha bali tega ekitimba. Oghundhi agemye ekitimba nga ayemereire mu lyato, oghundhi nga ayemereire mu lyto agemye omuti omughanvu agusonsaike mu maadhi.

Omukono guli kubutambala mundha mwagwo mulimu labba bbandhi nga nnhigi nhedhindhi dhiri kubu tambula.

Embaati eyo kumaadhi erimu kala ibiri endheru nhe ya bbulaka eriku omunhwa omusongovu.

Emotoka dhi pakinze mu pakingi yaadi enhingi edhindhi dhili kutambula kungila, edigya ere nhe dhigya ere kuliku nhe piki edhipakinze mu paakingi yaadi ghaligho asikali avaire empale ya bbulaka nhe saati ya bbulu nhe enkofira ya bbulaka.